Gashe naytinne nayta aayeti ubbaykka uttidi kaththaa meettes

macati ba huphe bolla karetha goose goozidaytinne gashe nayti issipe deyoosa

Dugeha tophiya kilile gidon gaamo zooneni gaamo cimati ubaykka dunguza mayidi kushe bolla denthidi de'etees.

Nam7u adeti eqqidi daro uttida asatas kiita aathishe de7izayssi beettes.

Dhoqathethay diza gadeni daro asati uttidi dizayssinne eqqidi diza asati beettoosona.

Be'ishini ayfesi kehipe lo'iza dicida matatine cishati mithatika betes

keehippe daro asati ubbaykka dunguza mayo mayti ogera hamettishe de'ettes

Heedzdzu asati ba sinthaney dumma dumma ciishshatanne hara miishata wothidi ubbaykka oyde bolla uttidi de'eettes

Gaammo dungguza mayida asati ubbayka uttidi de7izayssa taas beettishe de7ees.

Heedzdzu asati issi keetha giddooni uttidi de7izayssi beettishe de7ees.

Keehippe gitanne dalgga dembbaani wolqqaama keethrynne hakeetha giddoni asatikka de7eettes.

Issi keeththa gidon uttida daro ceega asati de'izayssi beetees.

keehipi daro asati ubbayka issi keeththa kitoni uttiti de7ettesse

Keehippe daro asati ubbaykka keeththe gidon utidi de'izayssi beetishe de'ees.

dunguza mayda issi adde ba kushani karetha miishe hoyqqidi eqqidi diizayssi beette

keehipe daro asati assi keeththa kitoni uttidi dizayssi beettees

Daro asati gitanne dalgga ogeera hamettishe ubbayka dizayssi beettishe.

Keehippe lo'izanne maanasi injetiza qumati issi bolla shiiqidi dizayssi beeetees.

Dalgga gade giddoni haathay abba haathay dizayssinne iza matani wogoloykka de7ees.

be7ishini keehippe lo7iza keeththey keexetidi deizayssi beettees gede baggara saloy beettes

be ishini kehipe lo7iza dumma dumma ciishatinne oydeti maatati beettees

Daro asate attomay macay ubbaykka huuphe dichida asate uttidi dizayssi beettes

Gamo boncho may7o dunguza keetettizayssa mayda keehippe qoodani daro asati ubbaykka ogen eqqidi de7izayssi beettees

hayssi beettiza asati karetha medhora diza nam7u asatakko hasatikka attuma gidin macha giddin erettenna asati nam7ati eqqedi deettes

daro miko lo7iza ashoynne solloy giigidi saane getoni de7ees

Keehippe lo'iza dumma dumma kushe hilan osetida mishati de'osona.

Issi dalgga dembba gadeni eelo haathaynne mithati dizayssi beettishe de7ees.

maanassi keehipe lo7izanne mal7iza kathay giigidi xaraphe bolla uttides

issi saane giddoni solloynne dumma dumma kathati shiiqidi meetettanas giigidi de'ees

nam7u booththa may7o maydi zanxela oykkida macaynne issi coo de7iza macay beette

Hayssi taassi beettishe de7izayssi gondere kataman beettiza beni wode buquraakko.

beyishini ayfes keehippe lo7iza keeththeynne keeththe lanqeni maatay beettes

Suuqe woykko dumma dumma miishshati bayzetiza sohoni daro miishshay de'ees.

kehipi beshin wolqama gidida piissa bollara haaththey gokkishe dizayssi beettes

Tani hayssani be7ishee dizayssi dumma dumma soho miishshatinne dumma dumma sineta.

Wora meedosay woykko wora do'ay gitanne dalgga gidida wora gidora woxxishe dizayssi beetees.

Ha bettizayssi haazae kizayssa gitikko dumma dumma heedzdzu attumata pootoynne issi macay

Karetha kumetha mayo mayida addey eqqidi kiitaa aattishe dizayssi beettes.

karetha may7o maydi diza zo7o addey miicishe dizayssi beettees haddeykka

Ha taassi beettishe de7izayssi dumma dumma misileti woykko keethati dizayssa bessiza misilekko.

Tani be'ashe dizayssi aaziye gizayssa gidikko amaraththora xaafettidi diza xuufekko

ha beettiza misiley aazeye gizayssa gidikko nam7u ashan guliteti eqqidi dees

Issi asay misileni tani be7ishini de7ees ha addezappe guyerakka hara addey dizayssi.

Nam7u asati keetha giddoni uttidi haasa7ishe dizayssi beettishe de7eesekko.

Dalgganne aaho gadee giddoni koronte iza giddora aadhidi biza shuboy dizayssi.

Issi gita bootha kaamey moorattidayssa heezdzu attuma nayti giigissishe de7eettees.

Issi bootha medhora diza kaamey moretin hedzdzu asati kaameza lo'ethishe de'etesi.

Issi bootha shurraabe mayida addey uttidi haasa7ishe dizayssi beeteesikko.

Issi keeththa giddoni daro asati uttiri dizayssi beettishi de'essikko.

daro asati issi keeththani uttidi ubbaykka katha mishe de7ettes

gashe naaynne gitati dibbaykka oyde bolla uttiri dizayssin beettishe de7ees

Keehippe lo7iza keethey keexettidi de7izayssi beettees ha keethaza sinthankka dumma.

Issi keeththe masatizayssa sintheni daro asati oyde bolla uttidi de7eetta.

Hayssani taani be'ishini dumma dumma qoncciso yootiza misileti dizayti beetees.

issi orde macasiya ba sintheni waraqatanne komputere wothada uttadus

Issi kaththe bayzetiza keeththa sintheni kushe izani meecetiza sohoynne haray dees.

Ha beettizayssi aazae gizayssa gidikko amarathora xaafettidi diza xuufey issi macay

Ha qoncidi beettizayssi aaze gizayssa gidikko issi eriso woykko qoncisoy awashe banke giza xuufey beettees

Issi maccasiya uttada kompitere xeellashe manaxire ayfe bolla wothada de7awus.

asati nam7u macaynne issi attumay ha tani beyiza misile bolla dee

Hayssi beettizayssi aaze giizayssa gidikko issi misiley be7ishini ayfes lo7izayssi beetees.

ha beettizayssi issi dumma dumma kathata asi izani miza keeththey beettishe dee'es iza sinthanikka kushe

Issi gitanne wolqama wora gidton eexiza tamay yedettidi woraza mishe deees.

Hayssi beettishe dizayssi dumma dumma guggiza miishata caaniza bootha kaameko.

issi medho mayo mayida asati ubbaykka issi ogeera gede sinth bishe de'ettes

Asati pooliseti issi medho may'o may'di ubbaykka eqqidi dizayssi beettees.

Keehippe kiketontha diza besani dumma dumma miishati miththati asatikka de'osona.

Qoodani keehippe daro asati booththa mayo mayidaytinne zo'o mayo mayday asati ubaykka gitta keeththa sinththani eqqidi de'eetes.

Daro asati issi medho mayo mayidi ubbaykka maarani eqqidi.

hayssi beettiza addesi gerethe nam7antho deeththa timerte keeththa ayso aawa wofano geetettes

Keeehippe daro asati gadeni eqqidi ubbayka issoy issuwaara zorettishe de7eettees.

Hayssi beetiza adezi dugeha tophiya kilile ayso aawa xilahun kebedekko.

Wolqaama hessi pooqey keexettidi de7ees ha pooqeykka be7ishini ayfes keehippe lo7ees.

dalganne adussa gidida ogeni asatinne dumma dumma kaameti de7izayssi beettees

Gita wolqqaama pooqey be7ishini ayfes keehippe lo7izyssi keexettidi de7ees.

nam7u karetha medho may7o mayda addeynne issi musilime addey dizayssi beette

issi wolqama keeththa gitooni heedzdzu adde ti eqqidi dizayssi beettes

Be ishin ayfesi keehippe lo7iza keeththe keexettidi dizayssinne bandiray nam7u mithatappe giddon diza mithay bolla deizayssi beettees

wolqama katama giddoni keexettidi kumida pooqeta giddora asati hamettishe

keehippe qoodani daro asati macatinne attumati ubbaykka keehipe walqama keeththa senthani eqqidi de7izayssi beettees

Hayssi beettishe dizayssi wolayta soodo yumbbiristte giddoni de7iza wolqaama pooqe keethako.

Gita wolqqaama pooqe keethay de7ees iza matan mithikka de7ees.

gitanne wolqama pooqe keeththay biittappe dhoqatethay diza keeththe bettishe dee

Keehippe wolqqamanne gita gidida ha wodenne oosetida ayfezi lo'izay keththay de'eesikko

Wolqamanne keehipi lo7iza wolqama keeththay deees ha keeththa sinthanka maataynne bandiray deees.

Gitanne keehippe lo7iza keethey keexettidi dizayssi tani be7ishini beettishe.

daro asati ubbaykka ba sinthani waraqata wothidi hara asa haasaya siyeettes

Keehippe qoodani daro asati ubbayka ba qoodheni dungguza xaaxidi de7eettees.

be ishin ayfes lo7iza keeththey keexxatidi dizayssiinne giddora ogey de7ees

heezdzdu oyddu macaynne nam7u attumey eqida guyera gita mithay de7e

daro asati nam7u macasati karetha medho may7o may7di keeththa gitton eqqedette

Keehippe daro asay maccay attumay ubayikka oyde bolla uttidi de'eetees.

Hayssi beettiza misilezi aazaye gizayssa gidikko issi qonciso gidishin hayssika

Wolqqaama gimbbee keethay keexettidi dizayssi beettees iza matan mithay de7ees.

Dhaley bayzettiza keeththani issi maciya dhaleza issi addes bayza she de'awus.

Issi macaynne issi attumay nam7aykka oyde bolla uttidi komputere be ishe deeet

Issi adeyi ayfe saketid dizaysa hara asati yiid beyishe ubbayka de'etes.

Dalga demba gadeni daro asati maaran uttidinne eqqidi de'eettes.

issi macay nam7u attumay eqqidi de7eettes issi addeyka kashe naa idimmidi deee

Daro attumaynne macayssiniya ubbaykka maarani eqiri dizayssi beettees.

Hayssani taani be7ashe dizayssi nam7u attuamnne nam7u macca asati issippe de7eettees.

dalga demba gade gidoni issi macasiya eqqada de7awus ha macasiyakka keehippe lo'a.

Issi keeththa gidooni issi macaynne issi attumey dizayssi beettees.

Qoodani keehippe daro asati ubbaykka issi keeththa giddon eqqidi dizayssi beette

Daro asate obayka issi lo7iza woyshe keeththe getoni ekidi de7etesse

Ha betishe dizays arbaminchenn ha'i osetid ke'ida lo'iza adebabayeko.

Be7ishinii ayfes keehippe lo7iza tukke puute giddoni daro asay eqqida.

Ha beetiza keeththe wolayta katamani beetiza gutara geetetiza wolqama

Daro asati oge shuchcha licidi kobilisto geetettiza oge ooththishe de'ete

ha beettiza misiley qoncisizayssi aaze gizayssa gidikko lo'iza keeththey keexxettidi dizayssa

Oge gidon daro asati hametishe atumati de'izayssi beetees. ha asatuppe gedde bagara miththi de'ees.

Daro asati bootha gaabe mayidi ba kushani maata oyqqidi ubbaykka eqqidi de7eettees.

Keehippe daro asati ubbaykka booththa may'o maydi issi keeththani eqqidi de'eettes.

Issi dalga dhogera keehippe daro asati attumatinne macati hamettishe dee..

Daro asati mitha puute biitta bookkisi ubbayka tokkishe de77eettes.

Be'ishinin ayfes keehippe lo7izenne malaliza keeththey de7ees hayssika wolayta sooto yomberesten beettees.

Be7ishini keehippe lo7iza pooqee keethay de7ees iza matan githa mattaykka de7ees.

Dalga oge gidone dumma dumma asatinne kaameti da7izayssi beettees

Be'ishin keehippe lo7iza mithati ciishati deeettes gittorakka haaththe ogey de7ees.

Daro asate ubbaykka ba kushani ooso ooththiza meeshe oykkidi uttidi de'eettes

Issi keehipe lo7iza wolqama pooqe keeththay dizaysi beettishe de ees

Bootha medhoni tiyettida issi keethey bbirata birddani birddettidi de7ees.

Issi shucani oosetida kobelisto giza ogeni miththay qanxxetidi ichidi des.

Korontte poo'o asas gatanaw giidi asati qachchishe miththa bolla kezidi dizaysssi

dhoqa zuma masatizaysa bolla keidi daro asati ubbayka eqqidi de7etta

Issi pirde keeththane woykko pirde pirdiza sohoni ha misiley asati wothidi be sinthen uttiza miishekko.

Karetha kumetha mayo mayida heedzdzu asati nam7ati ba kushe dinthidi de7eettees.

Keetha giddoni keehippe daro asati uttidi dizayssi beettishe de7ee.

keeththey keexettidi dizayssi beettees ha keeththeza gidoyka be'ishinne keehippe dhuma masates

Heedzdzu zo7o medho mayida asati kaame bolla iita miishsheta caanishe.

Issi medho mayo mayida asati ogeni eqqidi dizayssi beetishe de'ees.

Oge dalga ogeni dumma dumma asatinne kaamey dizayssi beettishe deees

daro asati ba heeray mooretidayssa ubbaykka fito ekkidi ogeza geeshishenne lo'athishe de'etes

Issi kaamee bolla asati mitha haythe caanishe de7eettes asatappe gede ba.

oge giddon wodhdhidi oge iissiza iita buurata asati shiishidi kaame bolla caanishe

Keehippe qoodane daro asatin ubbaykka oge lanqe giigissishenne lo7aathishe de7eettes.

issi zo7o medho kaamey oge giddora hamettishe dizayssi beettes

Haa taassi beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko asay ba kushe issi miishshe bolla.

Keeththa geddon issi macaynne nam7u attumay fayda xaafettishe de7ethessikko

Ha taasi beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe lo7iza misiley beettishe de7ees.

keehipe daro asati ubbaykka lo'iza keeththa gidoni oyde bolla uttida

Issi maccasiya adussa maccasiya eqqada de7aws ha macceeppe gede baggarakka misiley beetee.

Qoodani keehippe daro asay huupheni qoofe wothidayti ubbayka dizayti beett.

Esse macasiya uttada ha wodey ehida fayda haras immashe dizayssi beettes.

Issi keetta giddoni issi maccasiya uttada faydaa mazaggabashe xaafashe de7awu.

issi zo7o lo7iza macasiya ba kushan fayda oyqada oyde bolla uttadus

Keehippe daro asati bootha mayo mayidi kusheni banddira oyqqidi de7eettes.

gaammo boncho mayo dunguzanne gaabe mayida asati kusheni xambaro oykkidi de'eettes

nam7u karetha kumetha may7o mayida asati sarotetta laamettishe deyeete

Dalganne adussa pachcha gade giddora daro asati maaran hamettishe de7ees.

issi zo7o addey ba kusheni karetha kooshe asas gaththiza meeshe oykkidi uttidi de7ees

Keehippe daro asati ubbaykka issi keetha giddoni uttidi dizayssi beete.

Keehippe dalgga gade giddoni badalay beettees badala giddoni asati eqqidi de7eettees.

booththa shurabe mayda issi macasiya eqqeda denbani haasayashee de'awus

dugeha tophiya kilile aysso aawa xilahon kabaday hara asatura dizayssi

Issi asa misile kushen dhoqu oththidi oykkida daro asati beettishe de7ette

Ha taas beettishe dizayssi isse misile bolla dumma dumma derey xaafettidi teees.

Issi gita kaame bolla daro asati huuphe bolla kaamezas keyidi uttidi de'eetes.

Keehippe daro asati keeththa gidoni uttidi de'izayssi beetishe taasi de'ees.

Gaamo zoone ayso aawa dakttere demise adumaasuy eqqidi haasa7ishe de7ee.

issi keeththa giddon daro asati booththa may7o maydi dizayssati bettese

Attuma nayti maarani eqqidawti ubbaykka issi medho may'o maydi de'eettes.

tophiya dere asa ayssiza dokterabiy aymedeynne hara asati eqqidi de7eettes

heedzddzu asati sinthe ra ba sinthan ciisha woththidi uttidi oyde bolla de7eettes

Daro asati ubbaykka booththa medho may'o may'idaytinne dunguza mayidayti uttidi de'o sona.

keehippe daro asati addisaaba katama hayssiza aaya adanech abbebeykka beettawa

issi adde hupheni karetha qoobe wothidayssi badala giddon eqqidi kiita aaththishe deee.

Keehippe daro asatii ubbaykka suufe may'o may'idaytinne hara may'ora dizayti eqqida

nam'u macatinne issi attumay ba sinthani haaththa woththidi ubbaykka uttida

Issi keetha giddoni keehippe lo7iza asati ubbayka eqqidi haasa7ishe de7eete.

issi addey maadareke bolla eqqidi kiita haras aaththishe dizayssi beettes

heedzdzu macaynne nam7u attumay ubbaykka issi miishe koshen oykkidi be ishe teeet

keehi ipe daro asati issi keeththa gitooni eqqedi ubbaykka de7eette

Issi karetha kumetha mayo mayida maccasiya keetha giddooni uttadus.

qoodani keehippe daro asati ubbaykka ba sinthani koronte poo7o asas immiza miishe wothidi ubbaykka de7izayssi beette

issi zo7o kumetha may7o mayda macara issi karetha mayda macara nam7ay eqqida

keeththa gidon heedzdzu asati oyde bolla uttidi de7izayssi beetees

Dere woykko heera sarotetha naagisiza poolisey kiiseni kushe yeddidi eqqides.

heedzdzu attuma asati issi keeththa gidon oyde bolla heedzdzaykka uttidi dee

asa sarotetha naagisiza nam7u asati oyde bolla uttidi ba sinthen haaththe wothidi de7eette

dere sarotetha naagisiza pooliseti ubbaykka issi keththa giddoni uttidi de'ettes

dere nne heera sarotetha naagisiza poolisey hupheni karetha qoobe woththidi

Issi keetha giddoni daro asati eqqidi uttidi dizayssi beettishe de7ee.

Keeththe giddoni heezzu attuma asati uttidi oyde bolla de7osona.

karetha kumetha mayo mayida issi addey eqqidinne haasayishe de'ees.

Keeththaa giddoni keehipe daro attumatinne maccati ubbayka oyde bollla uttidi de7eet.

Asaa oge sarotetha naagisiza tiraafike geetettiza asati ubbayka lo7o medho mayo mayidi deettees.

Issi booththa shurabe mayida addenne issi polise namay eqidi de'etees

Keehhippe daro asati dalgga ogeni maaran eqqidi ubbayka karetha mayo.

issi keeththe giddoni daro asati eqqidi dizayssi beettees

Kareththa shuraabe mayida adde kareththa qoobe woththidi bangga bukkiza baleni.

issi keeththa gidoni boothtsha qamisa mayda macati eqqidi dizayssi

keeththa giddon keehipi daro asati uttidi ezgishenne siyishe de7eettes

Keehippe daro asati ubbayka issi medho mayo mayidi issi kaame masatizayssa giddoni ubbayka eqqidi de7eettees.

Keehippe daro asati baandara dhoqu ooththidi oge hametishe issippe teete.

Issi keeththa gitoni daro asati laapun gidizayti ubbaykka eqqeda.

Keehippe daro asati karetha mayo mayidaytinne bootha mayidayti de7oosona.

keehippe daro asati ubbaykka oyde bolla uttidi ba sinthani haaththe woththidi de'eettes

Taasi beetihe de'izayssi dumma dumma asatinne dumma dumma kaameti de'izayssakko.

kaameti shiiqiza sohoni keehipe qoodani tammu gidiza wolqqaama kaametinne asati de7izayssi beettishe de7ees.

Issi caana caaniza kaame de'es. motorekka de'ees. Hara dumma dumma miishatikka de'oosona.

issi zo7o macaranne issi karetha kumetha may7o mayda zo7o attumay eqqidi de7eeta

Keehippe qoodani daro asati ubayka utidinne eqqidi dizayssi beetees.

asati oyddun asati heedzdzu attumaynne issi machay ubbetikka booththa may7o maydi de7eete

Qassi dalgga dembanni korontte poo'o asas gaththiza dumma dumma miishshati de'izayssi beetishe de'ees.

Giya magidooni daro macati kushe hiillani ooththida otokka de7ees

Issi timirtte keetha masatizayssani gashe nayti uttidi tamaarishe dizayssi beetee.

Daro asati ogen maaran eqqidi de'ettes kaameykka ogizani eqqidi dees.

Daro asati issi kaame gidoni caanedi issi heerapphara haheera bishe.

Haathey dumma dumma haathe gidi erettonna usheti haylanndeni kumidi keetha giddoni de7ees.

Qoodani keehippe daro asati ubbayka bootha shuraabe mayidi maccatinne attumati.

Heedzdzu issi medho booththa mayo mayda attumati eqqidi de'izayssi beetees.

Issi oge giddon booththa shurabe mayda attuma nayti maarani eqqidie

Issi attuma na'ay zo7o medho mayo mayidi dalgga gade giddoni eqqidi de'ees.

Issi lo7iza maccasiya dungguza mayo hashe bolla wothada eqqaduse.

Booththa medho mayo mayida daro atumaynne maccati eqqidi de'eetees.

Kaame bolla dumma dumma asati booththa medhdho may'o may'di eqqidi deettees

Keehippe gitanne wolqqaama gidida xide geetteettiza mithati de7izayssi beettees.

dalga gade gidoni nam7u macati booththa shurabe maydi adde koyshe de7eettes

wora giton issi gita naaynne issi gashe naay nam7aykka issife dee

Issi zo7o paray ba bolla koora keerettidi dizayssa gashe na7ay oyqqi eqqides.

Heedzdzu maca nayti uttidi kompi itere be ishe woykko xeelishe de7ettes.

heedzdzu attuman asati ba kusheni kawo izan dooriza karde oyqidi ubbaykka eqqeda

Issi keetha lanqqeni keehippe daro asati maarani eqqidi faydaa xaafettishe de7eettes.

Ba kawo dooranas asati kawo dooriza karde xaafetidi ekishe de'etees.

keeththa giddoni asati ba kawo doorana si kawo dooro karde dooriza karde ekkishe deeta

Keeththa gedddoni keehi pe daro asati wara qaata ubbaykka oyqqidi be ishe deet.

Keehippe paydoni cora asay ubbay maarani eqqidi be taraa naagishe de7ees.

keehipe qoodani daro asati ubbaykka gaabe maydin kushenikka kallo oykkidi deeta

Kehipe paydoni daro asti ubayka maramo eqidi Tara nagishe de'izays betes

Kuwase ka'anas kuwase ka'iza besani gellanaw Gigidi marani eqidi de'etes

kuwaase ka'ettiza bessani kuwaase ka7iza attuma nayti kuwaase kaa7ife ubbaykka da'etes

Ha beettizasi woykko qonce gididi dizayssi nam7u shaanne tammanne laapun maarotetha layth

Kuwaase kaa'iza meedani kuwase ka'ishe de'iza nam'u naati beeteetees.

kuwaase kaettiza bessani kuwaase ka'ishe deiza asati beettishe de'ettes

Issi karetha kumetha mayo mayida addey uttidi haasa7ishe de7eese.

kuwaase ka7iza nayti kuwaase ka7etiza denbani ubbaykka maarani eqqidi de7eette

Kuwase kaa'etiza bessani toho kuwase kaa'ishe diza asati beetosona.

kuwaasey ka'ettiza bessane woykko kuwaase medani ka'anas gelana kiikiti maaran eqqidette

Nam7u macca nayti baaxe baaxetishe de7eetees asatikka uttidi be7eetees.

Keehipe daro asati karetha medho may'o may'daytinne hara medho may'ora dizayti ubbaykka ba kushen bandara

Ha tas betishe dizaysi aze gikko ha wodey ehida Issi mishey betes

Hayssi taani be7ashe dizayssi dumma dumma medhoraa diza miisheti de7izayssako.

usuppon irsaase giza xaafiza miishe dizayssi beettishe de,es

Haysi betizaysi ha wode ehida mishiy nam'u tohora hamitizaysa gidishin hasiki ogera herape hara ogera issi besape hara bessa mishata...

Akaaley woykko bollay meqeda woykko mooretida asay izaani hamettiza issi goomara hamettiza miishe beette

Hayssi beettishe dizayssin iza giddora haaththay biza shubo geetettiza miishekko.

Ha n bettishe dizaysi dumma dumma ha'i wode ha kompitere gidon geliza mishi Ko....

Keetheta keexxanasinne dumma dumma mithata dhishkkanaas maaddiza mismaarey de7ees.

Hayssi beettishe dizayssi dumma dumma bolla kifiley moorettida woykko meqida asati izara amettiza meishekko.

Ha wodey ehida misheppe issino gididaysa silke woyko mobile gidishn Adey kusheni

Ha bettizay sin essi keethe getoni hawadey ehida tammadumaa ooso ooththiza miishe.

Bollay meqqida woykko bollay moorettida asay izara hamettiza miishey dizayssi.

hayssi beettiza miishezi komputere dizaane go7ettidi ooththiza miishe mawuze geetettes

Ha beettiza miishshi aaze gizayssa gidikko dhale geetettes dhalekka mithiko sako pathes.

keehippe wolqama gidida kaameppe gitay dumma dumma miishe caaniza markabey dee

Keehippe daro asay ubbayka haathe masatizayssa bollara aykko miishera hamettishe.

keehi pitaro asay guyera dees issi naay nam7u asata motoreyolla caanidi

Dalgga lo'iza oggera oydu asati saykile laagidi bishe dizayssi beetees.

karetha medhora diza hawodey eheda issi kaamey gittanne dalga gidida ogera hamettidi bishe de'ees

gitanne dalga asfaalte ogera issi naay motore laaggidi bishe dees

dalga ogera issi attumay motore laagi bishe dizays

keehipe dalga ogera daro asati saykile laaggishe ubbaykka de7ettes.

Ha wodey ehida issi lo7iza kaamey oge giddoni eqqqid dizayssi beettee.

Daro asati attomatinne macati ubbaykka dalga ogeni eqqidi deizayssi inbettees izeta matanikka kaamey dees.

Keehippe daro asati issi keeththaa giddon eqqidi haasa7ishe ubbaykka de7eettes.

ha beettiza misiley aazi gizayssa gidikko itiopiyane gizayssi ingilizathora

Baajajeti heedzdzappe dariza baajajeti ubbayka oge giddoni eqqidi de7izayssi beettishe de7ee.

Issi dalgganne adussa ogera issi bajaajeynne issi kaamey hamettishe de7eettes.

Ta ishinni dayppe keehipe lo7iza walqama keeththay pooqi keeththay dizayssi beettees.

gitanne adussa keehipe be'ishin lo'iza pooqe keeththay dizayssi beette

keeththa gidoni attumaynne maca asati dizayssi beettishe deees ha asatikka

Keehippe lo'iza keeththey keexxetidi kuumidi dizayssi bettishe dees.

daro asati heedzdzu macaynne nam7un attumay ubbetikka ba kushe idimmidi eqqidossona

Daro asati ba sinthani dumma dumma miisheta wothidi unbbayka xeellishe de7eetes.

Issi timerte keeththane gashshe nayti timerte tamaridi laythaza wursidi anjettishin dizayssi beettees

Issi keeththa kittoni issi gashe naay tamarishe tizayssi beettees.

Nam7u attuma asati de7ishini ayfesoy keehippe karetha nam7u attumatinne issi maccay.

hissi wolqamanne adussa keeththey be ishini lo7izayssi keexettidi wuridi diizayssi beettees

Ussupuni asata potoy betishe de'es, hedzdzu atumanne hedzdzu mac'ati de'etesi.

Biittape pude dhpqqatethay dhoqqu giidi keexettida pooqe keethay beettishe de7eesse.

Gashe nayti attumay maccay ubbayka kusheni ciisha masatizayssa oyqqidi eqqida.

Daro karetha may7o mayda asati ubbaykka ba kushan ciisha oyqidi de7ettes.

topphiya dere tamareso ayssiza aawa profesore brahaanu honekay uttidi haasayishe deizayssi betees

Issi timirte keeththan taamare nayti nababana mala shiiqida maxaafay beetees.

Dalgganne adussa ogera asatinne kaameti hamettishe de7izayssi taw beette.

dalga gade giddoni biitta bookkiza dumma dumma biitta bookkiza kaamey

Dalganne adussa gidida oge oge ooththiza kalamey ogeza giigissishe de'ees.

Keehippe dalganne adussa gitida ogey beettishe de7ees ha ogeykka keehipe.

Oge boketizi dizayssara daro asay hametishe de'ees. gita kaamekka oge bokkishe de'ees.

Geeshsha ushsha haaththay oosettidi keydayssan asati kushe duuqi uyishe ade7eettees.

hayssi beettiza misilezi dumma dumma kiitata aaththiza misile gidishinn bolla baggara amarathora xaafettii

Be7ishini keehippe lo7iza bombbay woykko geeshsha ushsha haaththay oosettidi dizayssi beette.

Issi Bomba gizaysi haathey gogishe jarkanetun de'esi, gede bagara mithy de'esi.

Haaththe misile haylandera siiletidi dizayssi beetees. Xaafekka xaafetidi de'ees.

Hayssani beetishe de'izayssi aaze gizayssa gidikko issi mishshe yootiza misile taasi beetees.

Haaththay geeshshay oosetidi de'izayssan daro asti kushe meecetishe de'etees.

Issi heeras koshiza miisheppe geesha usha haththay koyro gidishin oosetidi wuridays beetes.

heedzdzu asati eqqidi de7eettes izetappe guye baggera kaamey eqqidi de7ees

haaththey geeshsha ushsha haaththey izaani shiiqidi haraso biza haaththe shiiqo keeththey de7es

Haaththe oosetidi kiyida issani issi adde ba ayfe mecetishe diza issi beettes.

hayssi beettiza misilezi qoncisizayssi issi eriso woykko issi miishe yootizayssa